Laco ma obedo i wi piki piki tye ka ma kitiyo iye i kom nyonyo tye i layin acel ki gurofa ma wiye tye kiyubo tye matangula.